Lanonana fampiakaram-panambadiana, ao anatina efitrano voaravaka. Mpitendry zavamaneno ary mpanao fampisehoana, fianakaviana maro mihira sy mandihy ary mifaly.

Toerana fisakafoanana vita amin'ny hazo , nohaingoina jiro misarona tsihy , misy andriazo ny afovoany , nohaingoina tamin'ny zava-maniry maitso ihany koa ny efitra ; latabatra nosaromana tamin'ny lamba fotsy , seza vita amin'ny hazo.

Lamba miloko fotsy notenona sary tamin'ny petakofehy olona kely maro ; lehilahy sy vehivavy misy loko manga, mavo, vonim-paiso ary mavokely.

Menaka farehitra vita amin'ny zavamaniry. Kojakoja fampiasan'ny vehivavy atao amin'ny volo ; manalava, mampaniry, manatevina ary manala angadrano.

Fiara tsy mataoha-dalana miloko mainty, an'ny Fanjakana. Miaramila maro no eo amboniny, mitam-piadiana, mitondra ny sainam-pirenenan'i Madagasikara, maneho ny matso fankalazana ny nahazoana ny fahaleovan-tena.

Lehilahy iray manamboatra vavahady lehibe iray ngeza miloko mainty, amboarina amin'irony fitaovana elektrika na mandeha amin'ny herinaratra irony.

Trano lehibe iray rihana telo andàlam-panamboarana, mbola feno hazo avokoa ny vatany iray manontolo, efa misy ny milalotra simenitra, efa misy ihany koa ny biriky.

Katsaka na tsako ozy ny any amin'ny faritra rehefa miantso azy. Katsaka mbola maitso, mbola amin'ny tahony ary eny am-paniriana no hitantsika eto. Maitso dia maitso ny raviny ary misy fotoana ny fahavokarany.

Lehilahy manao ambonin'akanjo mavo vehivavy iray misarom-boaly enỳ ambony polipitra mandray fitenenana ary mamaky ny tenin'ny soratra masina. Fanamasinam-panambadiana ary finoana katolika.

Andriamahazo filohan'ny komity miaramila nasionalin'ny repoblika malagasy tamin'izany fotoana, tao aoriany namonoana ny kolonely Ratsimandrava ; nandao ny laharana izy rehefa avy nandray anjara tamin'ny ady lehibe sy ny ady Alzeriana tao anatin'ny tafika frantsay.

Karazam-borona mahafatifaty miaraka amin'ny bika aman'endrika izay azo ankafizina amin'ny fialam-boly any amin'ny tanim-boly sy ny zaridaina. Amin'ny ampahany betsaka amin'ny firenena, manomboka amin'ny fiandohan'ny lohataona ka hatramin'ny faran'ny volana aogositra, alohan'ny tsy hifindrany any amin'ny kôntinanta afrikanina.

Matoantenin-dahatsoratra gazety Mialy Rajoelina antoka iray mampandroso firenena ny vehivavy mpandraraha mandray andraikitra, Oniversiten' i Antsiranana nifamono ny samy mpianatra, fito ny naratra, roa tena voamafy. Fenoarivo Antsinanana mpiasan' ny fitatanam-bola hita faty nihantona.

Menaka zato isanjato natoraly. Natao anatina tavoahangy kely misarona fotsy. Manalava ny volo, fomba fampiasana azy hosorana amin'ny hodi-doha hariva alohan'ny hatory.

Ravitoto sy henakisoa, sakafo malagasy aty Madagasikara izay tena tsara dia tsara tokoa satria betsaka ny mankafy azy io. Fanao laoka.

Fiara miloko mena, kodiaran-droa miloko manga ary fiarakely madinika maro samihafa midina amina lalambe mitoto-bato, trano lehibe amin'ny sisiny ankavia ary trano lehibe maro hafa koa amin'ny sisiny ankavanana.

Boky iray mitondra lohateny hoe :" Bina ", manana ny mampiavaka azy tanteraka ity boky ity, nosoratan'i Rajaonarivelo ary ahitana pejy fito amby folo amby zato, misy mpandray anjara fototra telo lehibe ihany koa : dia i Bina sy i Kemba ary Fatakamana.

Fonina na fiarovana ny kahie any an-tsekoly ampiasain'ireo ankizy mpianatra, milahatra ambony ambany amin'ny lokony maro dia maro : mena, maitso, mavokely, mainty, manga, volomparasy, vonimpaiso.

Tokontany voarafitra bozaka maitso ; trano kely maro mitafo zozoro ; fandraisana vahiny na mpiala sasatra na ihany koa ireo mpizahatany mitsidika.

Tovovavy iray randranina, asa tanàna malagasy toy ny harona : vita amin'ny tsihy sy ny taretra ary amin'ny lokony maro samy hafa.

Amin'ny finoana, na finoana hafa na ny finoana Katôlika dia misy ny atao hoe Eokaristia. Ireto ankizy ireto dia raisina ho mpandray ary mandray ny vatan'i Jesoa Kristy.

Fiangonana lehibe misy vavahady miloko mena ary varavarana miloko mena ihany koa, eo an-tokotany misy ny hazo lehibe maniry, misy soratra ihany koa manao hoe :" Eglizy Iraka Kristy Mpanjaka Ampanefena ".

Trano lehibe iray efa tota sy simba, misy lavarangana, miloko manga ny varavarana, ahitana olona maromaro eto ambany, misy mivarotra akanjo, mandeha kodiaran-droa, mitondra entana, mivarotra sakafo masaka.

Tanimboly midadasika any amin'ny toerana ambanivohitra hanirian'ireo zava-maitso maro sy ireo vokatra ambolen'ny tantsaha, misy ny sakay ary ny ravina tsaramaso.

asa tanana malagasy fampiratiana satroka kely natao an'ny zazakely norariana tamin'ny tsina arana misy loko mavo volom-parasy manga ary maintso

Soratra iray lehibe miloko maitso : "Hôtely Zanatany" ; mety ho trano fandraisam-bahiny na ihany koa ho trano fisakafoanana, varavarankely miloko manga.

Zatovolahy maromaro amin'ny taranja mpilalao baolina kitra. Mipetraka ny sasany ary mitsangana ny ato aoriana ao amin'ny kianjan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina ao Mahamasina.

Asa tanana malagasy "alimy" ravinala novokarina tamin'ny alimy vita avy eto madagasikara. Afaka atao aingotrano ary natao ihany koa mba ahasarika ireo mpitsidika na mpizahatany.

Varotra kojakoja sy tsakitsaky hita sy ilain'ny olona amin'ny fiainana andavan'andro. Ny vatomany, ny rano, ny penina, ny voanjo. Ary ireo penina kosa misy loko maro isa-karazany.

Tovovavy fotsy fihodirana manao akanjo mena, misy loko mipentina mavo, maitso, manga tanora ary volomparasy ; maneho ny randram-bolony mitaly miaraka amin'ny bokotra miloko maro isankarazany.

Lanitra manga misy rahona matevina fotsy, andrin-jiro lehibe, olona mifamezivezy eny an-dalam-be, trano, kodiaran-droa, ary fiara, misy tamboho mifefy vy, ary hazo maitso.

Kojakoja haingon-dehilahy sy haingom-behivavy, misy amin'ny karazany maro isan-karazany ary loko maro, : ny vangovango, ny peratra, ny kavina, ny vakana fanao amin'ny tenda, ny famantaran'andro.

Tsena lehibe mivarotra ireo fitaovana sy kojakoja mandeha amin'ny herinaratra ; fampiasa amin'ny tontolon'ny lakozia ; misy ny famananà rano ary ny fanodinana ranom-boankazo ; misy loko manga mena ary mainty.

Angidim-by manidina eny amin'ny lanitra manga, misy rahona fotsy. Maneho ny loko manga, mena ary fotsy ihany koa. Angidim-by efatra miloko fotsy.

Lahatsoratra an-gazety Inona no Vaovao : Kolikoly mampitaraina eny amin'ny seranam-piaramanidina, Ho saziana mafy ireo manimba ny endrik'i Madagasikara ; Fanolanana zaza teny Mandrosoa Ivato : naverina any am-ponja ireo nahavanon-doza.

Lambahoany na sikina na saly, misy amin'ny endriny maro isankarazany ary loko maro ihany koa : ny manga, ny mena, ny mavo misoratra mainty sy fotsy.

Ampahan-dahatsoratra an-gazety :" Ilo... fito taona vao nahazo azy ny ray aman-dreniny ". Tovolahy kely mahafatifaty, miaraka amin'ny reniny manoroka sy mamihina azy.

Voankazo iray antsoiny amin'ny anarana hoe zavoka izay hita manerana ny Madagasikara. Voankazo iray tena anisan'ny tsara ho an'ny fahasalamana indrindra indrindra ireo olona manana tosidra ambony.

Fitaovana ampiasaina any amin'ny toeram-pitsaboana. Fitaovana kirakirain'ireo dokotera na ihany koa ny rasazy. Akàna sy hitsapàna ny tosidràn'ny marary. Miloko mainty.

Famantarana ny Repoblikan'i Madagasikara. Fitiavana-tanindrazana-fandrosoana. Miendrika ho toy ny vola vy izy io miloko volamena maneho ny sary tanin'i Madagasikara ary misy lohan'omby eto ambany.

Takelaka lehibe maneho ny sarin'ny valan_java_boarin_dRanomafana eto Madagasikara. Ireo zava_maniry sy zava_boary rehetra misy eo aminy : ny voron_kely, ny gidro sy ny biby maro hafa.

Fitaovana iray hampiasaina any an-dakozia, kojakoja mandeha amin'ny herinaratra ! Natao hanendasana ireo zavatra endasina rehetra toy ny trondro frity, ovy sy ny maro hafa.

Angom-baovao lehibe nivoaka ny roa janoary efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny arivo ariary. Noraisina tamin-kafanampo ny taom-baovao efatra amby roapolo sy roa arivo. Vatovavy Fitovinany : nandona mpandeha tongotra ny mpamily iray ary nitsaoka.

Lahatsoratra an-gazety Taitra araina manasongadina lohatenim-baovao lehibe fifidianana amin'ny enina novambra ahiana ny mety ho fanemorana. Miresaka ny pôlitika ny fanatanjahatena.

Totoha-bato miakatra ao amin'ny vohitr'Antsahadinta. Bolongam-bato lehibe iray amin'ny sisiny ankavanana ary zavamaniry maitso amin'ny sisiny ankavia. Takela-bato manambara ny fahatongavana miditra ao amin'ny vohitr'Antsahadinta.

Lamba tonta amidy eny an-tsena. Vehivavy lehibe bory volo mitazona lamba. Lehilahy manao akanjo maitso, manao satroka fotsy mitazona harona ary vehivavy iray mamadibadika ireo lamba tonta.

Tsena barotra lehibe iray eo antananarivo "U" misy ny soratra lehibe tongasoa, ahitana ny karazana entana rehetra ampiasaina amin'ny andavanandro sy ny kojakoja rehetra ilain'ny mponina rehefa miantsena.

Trano bongo eny amin'ny tontolo ambanivohitra vita amin'ny feta ary misy varavarankely hazo, mitafo bozaka, ny etỳ an-tokotany : sarety ary hazo maromaro; ny ao aoriana ihany koa dia trano iray mitafo fanitso.

Ampahan- dahatsoratra an-gazety alarobia telo jolay sivy ambifolo sy roarivo, amin'ny vidiny efa-jato ariary. Fanohanana ny barea, nifandrombahana ny fakana sary niaraka tamin'ny beben'i Bolida teny ankazomanga.

Fiangonana lehibe iray misy tilikambo roa amin'ny ilany ankavia sy ankavanana. Miloko fotsy ny endriny ary vita amin'ny biriky ihany kosa ny vatany.

Fitaovana sy kojakoja hoentin'ireo ankizy mankany an-tsekoly, fampiasan' ireo mpianatra ihany koa. Ny misy loko manga, volomparasy, mavo, mena, ary mavokely.

Sakafo maraina ambony latabatra, anaty lovia fotsy. Vary amin'ny anana hilaofana kitoza. Sotro rovitra, sotro, antsy ary sira.

vokatra natoraly vita amin'ny zavamaniry ody sola olioly natoraly natao tamin'ny boaty kely mba hasarika sy anjifan'ny mpanjifa azy natao ho an'ny volo izy io ary fikarakarana endrika amam-bika ihany koa

Zatovolahy sy zatovovavy maromaro anatina efitra fianarana, misy ny dabilio fanoratana, ny penina, rano ary ny solaitrabe eny amin'ny farany aloha.

Vehivavy sy lehilahy maro zaza amam-behivavy manao fanamiana mitovy miloko maitso ; eny amin'ny fiantsonan'ny fiara lehilahy roa eny ambon'ny tafon'ny fiara.

Ranom-boakazo novokarina avy eto Madagasikara avy amin'ny vokatra voasary, paiso, frezy izay atao amin'ny toerany hafakely mba hanome endrika azy sy mba hanintona ny mpanjifa bebe kokoa.

Vehivavy sy zazakely mivarotra voankazo. : voasary, akondro, mananasy, zavokà, paoma, paiso.

Dokambarotry ny menaka ilo. Madio, mirary. Amin'izay izy madio izay dia sakafo ara-pahasalamana no hikarakarana azy ary amin'ny hoe mirary kosa dia amin'ny vidiny mirary takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra.

Sakafo ara-pahasalamana ; vokatra vita avy eto Madagasikara ; natao anaty vata fampangatsiahana ; akora novolavolaina tamin'ny ronono ; misy ny tsiro maro isan-karazany : paiso, "fraise", akondro, voanio.

Trano fandraisam-bahiny madio sy milamina misy irony seza manara-penitra miisa telo miloko mainty ary latabatra miendrika efajoro eo afovoany.

Kojakoja ao andakojia mandeha amin'ny herin'aratra ampiasaina mba andrahoana ny sakafo ; na ny fanendy izany na ny fahandro. Apetraka eto ambonin'ireto milina boribory ireto ny vilany, arotsaka ny sakafo ary andrahoana arak'izay itiavana azy.

Fampirantiana ireo taozavatra vita malagasy avy eto Madagasikara toy ny pôketra, ny harona, ny satroka ary ny maro hafa. Ao ihany koa ireo kilalao maro isan-karazany ho an'ny ankizy toy ny gitara.

ampaha-ndatsoratra milaza ny fomba fiasan'ny dite kanelina ;miady amin'ny homamiadana sady mampisinda aretin'an-doha manamafy ny hery fiarovana; manampy ny taovam-pandevonan- kanina ary manala havizanana ihany koa miady amin'ny fofona ratsy sy ny fahasalaman'ny ativava

Andrin-jiro maro mizarazara ireo herinaratra isan-tokantrano, fiara maro mifamezivezy, bisikleta mandeha eny an-dàlambe ,trano maro amin'ny sisin-dàlana.

Toerana sy tranombarotra mivarotra ireo entana sy fitaovana mandeha amin'ny erinaratra. Kojakoja fampiasa ao an-dakozia toy ny fanodinana voankazo ho lasa ranom-boankazo, fandrahoana vary ary vata fampangatsiahana.

Haingom-behivavy sy firavaka maro isan-karazany kavina ary vakana fiambozonana nasiana loko maro ary natao amin'ny endriny samihafa misy loko mena mavo kely maitso fotsy.

Teratany vahiny roa lahy manatrika ny fakan-tsary manao akanjo mena miaraka amin'ny manga maro maintso sy ny mananasy ; ary any amin'ny toerana fivarotana voankazo.

Fitaovana sy kojakoja ampiasaina ao an-dakozia, fandrahoana ny sakafo toy ny vary, mandeha amin'ny herinaratra ary efa misy marika famantarana, bokotra fanindroana ny fandrahoana azy.

Kisary narafitra tamin'ny sarona tavoahangy, anatina efitrano mazava, miloko fotsy sy madio. Sary tanana lehibe natao fampisehoana sy fampirantiana.

Voankazo voafantina avy eto Madagasikara, aondrana mankany ivelany : paoma miloko maitso, ary miloko mena ihany koa. Voafantina tsara izy ireo mba hanome endrika mahasarika ny mpanjifa.

Trano fitoeram-boky madio sy milamina voaravaka jiro ary misy ireo talatalana ahitana ireo boky marobe misy ho an' ny ankizy sy ny tanora ary ny olondehibe.

Tovovavy iray mitehin-kiho manao firavaka iambozona amin'ny tenda, nitondra akanjo miloko manga ranoray anaty lalan-tsara ana efitra lehibe miloko fotsy madio, varavarana vita amin'ny hazo miisa telo.

Fiara fitateram-bahoaka miloko manga. Fiara karetsaka miloko mavo ary trano lehibe iray misy rihana telo miloko mena, manga, mavo, maitso, mavokely.

Fikolokoloana ny vatana ary ny bika aman'endrika mbola natao ho an'ny vehivavy ihany, ny menaka fanosotra amin'ny vatana; misy hanitra maro isankarazany vita amin'ny zavamaniry.

Siny fanangonana na fakana rano, fitaovana iray ampiasaina ao an-dakozia na ao an-tokantrano. Betsaka ny asan'izy io satria natao fisintoman-drano raha maka rano amin'ny vovo.

Dokam-barotra iray lehibe misongadina. Vokatra Malagasy vita avy eto Madagasikara. Fanamboarana ny ranom-boankazo vita amin'ny voasary, ny frezy. Ankafizo hatrany ny vokatra amin'ny vidiny telo arivo ariary sy arivo ariary.

Ampahan-dahatsoratra vondrona tahiry sy fomban-drazana nankalaza ny fahadimy taona nijoroany. Tamin'ny sabotsy enina ambin'ny folo jona teo no nankalazana ny fahadimy taona nijoroan'ny vondrona tahiry sy fomban-drazana.

Kiraron-dehilahy ho entina mamonjy lanoana. Kiraro mihaja miloko volotsoko-laha, ny iray navadika mba hijerena ny endriny avy aty anoloana, ary ny iray kosa hijerena ny endriny havatỳ amin'ny faladian-kiraro.

Asa tanana malagasy vokarina eto Madagasikara . Sarona ankarona amin'ny loko maro isankarazany ; noangaliana manokana ihany koa ary nasiana ireo kisarisary mba hasarika ireo mpanjifa .

Tovovavy iray manao akanjo mainty, lava volo ary mirandrana, anelakelaky ny tanimbary anankiroa izay misy vary vokatra, tanimboly misy ravim-bomanga; manaraka ny lalan-kely masaka.

Trano fisakafoanana voahaingo amin'ny ravinkazo sy jiro, madio sy milamina erỳ. Misy ny seza, latabatra ary ny gorodona dia mangirana sy madio tanteraka.

Karazana haingo kely vita malagasy misy karazana vangovango, sarin'i Madagasikara ary firavaka ihambozonana ihany koa amin'ny endriny maro isan-karazany ary amin'ny lokony samihafa.

Sokatra boaty, any amin'ny faritra antsinanana sy antsimon'i Madagasikara no tena misy azy. Ny sakafo fihinany dia ny salady, ny karaoty. Miadana dia miadana ny fandehan'izy ity, ary izay no mahatonga azy natao hoe sokatra boaty satria ela loatra izy rehefa mamindra.

Tovovavy zarazaza hoditra, manao atin'akanjo miloko mavo kely, maneho ny taovolo olioly, mainty ary fohy ihany koa.

Sakafo malagasy eo ambony latabatra anaty vilia fotsy. Lasary voatabia, sakay, trondro noendasina, voasary makirana, vary fotsy ary sotro rovitra anankiroa no miaraka aminy.

Saronakarona kely mifanjohy. Tao-zavatra sy asatanana Malagasy vita amin'ny arana na zozoro. Satroka sy fitaratra no haingona tamin'ny alalan'ny tenona vita amin'ny arana ihany koa.

Tovolahy telo mandoko ny tamboho iray miloko fotsy. Ny sisiny ankavanana manao pataloha manga, ambonin'akanjo volontany ; ny ampovoany manao pataloha mainty, ambonin'akanjo mena ; ny amin'ny sisiny ankavia kosa manao pataloha mainty ihany koa, manao ambonin'akanjo fotsy misoratra mainty. Fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty ary trano vao amboarina milalotra simenitra.

Olona maro miangona ao amin'ny efitrano fiangonana Katolika Rômana. Jesoa ô ! matoky anao aho. Fianakaviana mino sy mifankatia antoky ny fampivoarana.

Kojakoja maro isan-karazany ary fitaovana fikarakarana vatana natao ho an'ireo vehivavy tia mianjaika. Misy ny ranomanitra amin'ny endriny maro isan-karazany, menaka fanosotra natao ho an'ny vatana, ny menaka fatao amin'ny volo, ny lokomena.

Trano fampiratiana ireo taozavatra vita malagasy. Sary sokitra vita avy eto an-toerana natao tamin'ny hazo. Misy ny kisary maro isan-karazany toy ny sarin'olona sy sarim-biby.

Fiara fitateram-bahoaka, takela-by lehibe iray maneho ny dokambarotry ny tambajotran-tserasera misy eto Madagasikara, ny Be dimanjato ariary.

Trano maromaro eny ambanivohitra, norafetina tamin'ny feta ary misy varavarankely hazo. Mitafo bozaka ao anatina lohasaha, mifefy kininina maro, ary tanimboly.

Asatanana malagasy sary sikotra vita amin'ny hazo, sarina olona roa mifandray tanana ary mifanatrika loko mainty, fotsy.

Kojakoja maro, fitaovana entin'ny ankizy sy ny mpianatra makany an-tsekoly : ny kitapo, ny kahie, ny penina, ny solaitra ary ireo maro hafa amin'ny lokony maro samihafa ary karazany maro dia maro.

Karazana voninkazo maniry sy hita aty Madagasikara. Natao haingo trano ary avy any amin'ny tany efitra no tena ahitana azy. Iombonan'izy ireo ny fahaizana mitahiry rano sy manova izany ho ranom-boankazo ; ahafahany miaina ao anatin'ny haintany mafy noho izany ny finoana diso fa zara raha mila rano izy ireo mba hivelomana.

Tovolahy telo mandrafitra lava-drano na rano ho alaina amin'ny vovo. Rafetina amin'ny simenitra ary biriky, manao akanjo miloko mena, manao satroka ary pataloha miloko mainty.

Tovolahy manao arovava, manao satroka ary mitondra famantaran'ora amin'ny tànana ankavia, amin'ny tànana ankavia ihany koa izy no manao sy miangaly sarina tovovavy roa.

Peta-drindrina lehibe, maneho ny dokam-barotry ny eglizy evanjelika iray :" fito andro fanavaozan-kery, indro havaoziko ny zavatra rehetra ".

Ny sainam-pirenenan'i Maoritania. Teraka tamin'ny roa amby roapolo martsa ity saina ity. Manjaka ny loko maitso izay mandrakotra ny velaran-tany manontolo, eo afovoan'ny saina dia misy antsasa-bolana miendrika volana mavo izay misy kintana misy teboka dimy miloko mavo ihany koa.

Voninkazo maniry anaty vazy : mamelana vonimpaiso, misy pentina fotsy afovoany, maitso ny raviny ary misampana maro ny tahony ; voninkazo afaka atao haingon-trano.

Ramatora iray miankina rindrina, mivarotra akondro eo ambonin'ny kitapo mivelatra, ny kitapo miloko manga, mavo ary fotsy, misy akondro maromaro ihany koa anaty harona.

Takelaby lehibe iray, maneho ny dokam-barotra ana fiara. Misy ny soratra hoe : ny fiara mety aminao. Ao aoriany hazo lehibe lava, miloko maitso.

Havana misongadina lehibe iray eny amin'ny lanitra miloko manga, mavo ary volomboasary. Trano maizimaizina anankiroa ; ny eto ankilany misy varavarankely ary varavarambe.

Zandamariam-panjakana, manao ny galona mena, akanjo maitso misoratra ary ny kiraro mainty. Manao ny fampisehoana ny maitso ao amin'ny kianjan'i Mahamasina.

Fitaovana ampiasaina any amin'ny orinasa sy any amin'ny toeram-piasana maro isan-karazany. Mamoaka ireny taratasy atao dika mitovy ireny na ihany koa ireo taratasy ilaina avoaka amin'ny solosaina.

lehilahy manao akanjo mena misatroka mainty vehivavy manao akanjo volontany manao solomaso satroka fotsy ny eo ankilan'ny lehilahy iray manao akanjo maintso mazava fiara fitateram-bahoaka mampitoy an'antananarivo sy ambatolampy ary antsirabe sy Antananarivo

Ampaham-baovao ao amin'ny lahatsoratra gazety iray. Nolazaina fa mpamosavy : vehivavy naboridana avy eo novonoina, nolazaina fa tratra nandihy teo am-baravaran'olona niaraka tamin'ny kifafa ny Ramatoa iray ary maty niharan'ny fitsaram-bahoaka.

Sainam-pirenenan'i Indonizianina rafitra roa mitsivalana : ny loko mena ambony ary ny fotsy ambany, ny herim-po ho an'ny loko mena ny fahadiovana kosa ho an'ny loko fotsy. Ny fampiraisana ireo loko roa ireo dia maneho ny maha olombelona, io saina io no mariky ny fahaleovantena sy ny fandavana ny fanjanahantany.

Toerana iray mampalaza ny faritanin'i Mahajanga any amin'ny faritr'i boeny ny baobaba lehibe iray eo ampovoany lalana sy fitsangatsanganan' ny olona maro.

Tsaoka miloko ampiasaina rehefa manoratra amin' ny tabilao any ampianarana ; indrindra ho an' ireo aty amin' ny ambaratonga ambany ; misy loko maro isankarazany : mena, mavo, maitso, manga, fotsy.

Lahatsoratra an-gazety manasongadina ny angom-baovao lehibe. Miresaka ny fahasalamana, ny fanatanjahantena, trangaram-piarahamonina, miresaka ny politika ihany koa.

Fitaovam-pianarana ilain'ny ankizy kely mankany an-tsekoly. Fitaovana fandokoana, misy lokony maro isankarazany : ny mavo, mena, manga, maitso, volontsokola.

Lahatsoratra an-gazety Tia Tanindrazana, sahy mijoro ho an'i Gasikara. Gazety mivoaka isan'andro laharana sivy amby fitopolo sy efajato sy efatra arivo, Alarobia telo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny eninjato ariary.

Lohatenim- baovao lehibe misongadina : tranga tsy fandriam-pahalemana fanendahana sy vakitrano eny itaosy, lavon'ny polisy ilay mpanendaka sy mpamakin-trano kalazalahy .Fanopoam-pirenena , adidy sy fanehoana fitiavan -tanindrazana ny fitsarana miaramila .

Lohatenim-baovao lehibe, fanararaotana ara-nofo : mpandraharaha iray voarohirohy nanodinkodina zaza tsy ampy taona, vaky bantsilana : manimba fiaramonina, indostria eto Madagasikara, hevitry ny filan-kevim-panjakana : mila tanterahina mialohan'ny iraiky amby telopoly dasambra efatra amby roapolo sy roa arivo, ny fifidianana ben'ny tanàna.

Lehilahy iray mivarotra sakafo masaka mandehandeha ; vilany roa ao anaty harona eo ambonina fitaovana afaka atosika. Olona roa mihinana izany kosa ary tena mandeha tokoa ny tsena.

Lehilahy iray eo ambony kodiaran-droa miloko manga, manao aroloha ary akanjo mainty. Eo ankilany kosa, fiara roa miloko fotsy ary takela-by lehibe iray misy soratra hoe : "Vaovao eto Tanjombato, mora kokoa ao amin'ny kibo".

Andriamatoa Naina Andriatsitohaina : Ben'ny tanan' Antananarivo tamin'ny taona roapolo sy roa arivo, lany ho minisitry ny raharaham-bahiny izy ary rehefa niala tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny dia lasa minisitry ny fitsinjaram-pahefana ankehitriny.

Efitrano fatoriana madio sy milamina iray misy latabatra fasiana jiro ary fandriana natao ho an'ny zazakely. Nasiana kilalao mba hamalifaly sy hahasarika azy.

Legioma voafantina efa voakarakara notetehina ka natao anaty plastika iray : salady, tongolo, voatabia, tavoahangy misy ranom-boankazo ary voasary.

Kapakapa vita amin'ny hoditra, asa-tànana vita malagasy, paoketra ho an'ny vehivavy misy loko mavo, ny kapa miloko mena, mavo, mainty, manga ary volon-tany.

Trano mpamokatra horonantsary vahiny malaza maneran-tany ; mandeha amin'ny tambazotra an-tserasera sy amin'ny fahitalavitra ihany koa. Mpamokatra horonantsary iray tena miavaka ary mahafinaritra tokoa.

Toerana fivarotana ireo voankazo voafantina izay alefa any ivelany, ahitantsika ny poara, voasary ary koa ny voasary makirana izay tsara indrindra ka alefa amin'ireo toerana mankany ivelany.

Lahatsoratra an-gazety "TAITRA MARAINA" : "Hery Vaovao hoan'i Madagasikara tsy mitady toerana fa mitady fitondrana", "Lalatiana RAKOTONDRAZAFY miketrika ho governoran i Vakinakaratra", "Trafikana volamena nataona karana efatra nafainganina ny zotram-pitsarana".

Olona telo mandeha eny an-dalambe. Lehilahy manao satroka mainty, ambonin'akanjo mena ary pataloha mainty ; fiara lehibe roa miloko fotsy.

Fiarakodia mivezivezy, olona eny an-dalambe, kodiaran-droa ary fiara mijanona, hodidinina ala maitso, andrinjiro, ary trano lehibe misy rihana maromaro.

Tanimboly fambolena ny vokatra Malagasy. Nisy ny ravintsaonjo, ravimbomanga, tahona mangahazo maitso. Hita eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Vokatra hita any ambanin'ny tany.

Tovolahy iray mainty fihodirana mijoro eo akaikin'ny takelamby misy ny soratra hoe "Toeram-panorenana tsy azo idirana" ; tsy maintsy mitondra fitaovam-piarovana toy ny aro loha sy ny kiraro.

Solaitra kely miloko maitso ny sisiny ary mainty tanteraka ny ao anatiny, maneho ny "abd" malagasy sy ny litera maro isan-karazany, ao ihany koa ny tarehimarika, ny isa iray ka hatramin'ny sivy.

Faritra maneho ireo fitaovana rehetra sy akora ilaina ao amin' ny fiainana andavanandro ny laoka ilaina toy ny : ovy, karaoty, trondromaina, tongolo, ny angivy, voankazo toy ny mananasy.

Atsantsa lehibe iray fotsy ny ambaniny hodidinina trondro kely mavo marobe manaraka azy, misokatra ny vavany ary mijery mivotirika ny masony.

Lahatsoratra an-gazety Ny Valosoa Vaovao, gazety miseho in-telo isankerin'andro : talata Alakamisy ary ny Sabotsy. Depiote roa amby roapolo ho any amin'ny firaIsankina, mitohy ny tolona, mbola tsy tratra ny tanjona hoy ny filoha Ravalomanana.

Toerana fivarotana ireo vokatra hita eto Madagasikara toy ny tongolo, tongolo maitso, voatabia, tongolo gasy, sakamalao ary ny vokatra maro hafa toy ny voasary, ny akondro, mananasy.

Boky nampitondraina ny lohateny hoe lavakombarika misy sombin-tantara maromaro ao anatiny, ao ny mampitaintaina, mampalahelo, mahatsikaiky, mampatahotra anefa sady mahaliana no mahavariana ny fahaizan'ny mpanoratra mampiaina ny votoantin'ny tantara. Ratsifandriamanana no nanoratra azy ary mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa no mampiasa ity boky ity amin'ny taranja Malagasy.

Any amin'ny roa amby roapolo kilometatra andrefana Antsirabe, amin'ny lalana mankany Morondava sy Fianarantsoa any no ahitantsika fiangonana loteriana voalohany, naorin'ny misionera Norveziana, izay nanana rafitra biriky tsara tarehy tamin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.

Fiantsonan'ny fiara karetsaka ao Antananarivo renivohitra. Mijanona amin'ny sisin-dalana, olona maro mifamezivezy miakatra sy midina, kodiaran-droa ary trano avo aro amin'ny sisiny havanana.

Tobin-tsolika lehibe iray mandrinjara ho an'ny mpanjifa ny solika rehetra ampiasaina ahafahan'ny fiara na ny kodiaran-droa mifamezivezy ny lasantsy, ny ''gasoil'' ary ao ihany koa ny solintany.

Fiara milahatra miloko mena, mainty, fotsy. Olona maro mivezivezy miloloha harona, ary milanja siny. Mivarotra sakafo sy tsakitsaky kely toy ny vatomamy, ranom-boankazo, voanjo sy ny maro hafa.

Fitaovana sy kojakoja iray mandeha amin'ny herinaratra fampiasa amin'ny tontolon'ny lakozia dia ny lafaoro elektrika ; mamana sy mikarakara ireo sakafo rehetra.

Talantalana misy boky maro amin'ny sokajiny avy. Natao ho an'ny ankizy valo taona ka hatramin'ny folo taona ary ny ankizy lehibe. Misy maro loko isan-karazany ary mitantara ireo tantara kely.

Trano lehibe iray misy varavarankely fitaratra, ahitana takela-by : "toeram-pivarotan-dronono tsara kalitao ronono soa Ambanidia" Antananarivo renivohitra.

Rovan'ny Manjakamiadana tamin'ny andro fahagola (zany hoe tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka). Nisy ireo mpanjaka maro nifandimby nitondra, ary nalaina tamin'ny sary taloha ka tsy voafaritra mazava ny lokony.

Ireo fitaovana rehetra nampiasaina, vakoka fahiny tao an-tokantrano tamin'ny andron'ny fahampanjaka, misy : toko-telo, vilany, laona, fanoto ary trano falafa.

Fitaovana ampiasain'ny mpandrafitra, indrindra indrindra ireo mikarakara fanaka vita amin'ny hazo: ny metatra, tsofa, ny pensily fanoritana, ny famaky.

Lambahoany miloko mena matroka nofenoina sarina omby, nolokoina mena ary mainty. Ala sy zavamaniry, baobab lehibe misy ny raviny maitso.

Lahatsoratra an-gazety: "Trandraka ": halatr'omby, kolikoly avo lenta, anjakan'ny dahalo ambony tabatra ny tanàna, halatra tany manan- tompo , manjaka loatra ny kolikoly eo amin'ny fikarakarana taratasy fampidirana jiro eto Antananarivo, zary tandra vadi-koditra eo amin'ny mpanjifa sy ny jirama ny kolikoly.

Solosaina marika paoma, ny solosaina moa dia tsy inona fa fitaovana iray ampiasain'ny olona rehefa miasa hitantsika eny amin'ireny toerana fandraisana olona ireny toy ny any amin'ny birao.

Toeram-pisakafoanana nohaingoina ravinkazo eny amin'ny rindrina, lokoina fotsy ary mavo, misy seza ary latabatra ihany koa, misy jiro ary varavarankely.

Legioma maro isan-karazany, vokatra hita eto Madagasikara ary mampiavaka azy ihany koa ny voatabia, tongolo, sakay maitso, laisoa, ovy, ary ny karaoty.

Boky efa simba izany hoe mbola misy lohateny "Mitaraina ny tany" nosoratan'i ny Andry Andraina, Indray andro tao Sahabe, misy tononkalo ihany koa ao anatiny ary hita eny amin'ny fivarotam-boky Antananarivo.

Fitaovana entina mikarakara zaridaina na fambolena : angady nolokoina mainty ary hazo ny zarany, fisokirana fako, fanangonana sy fanalana ireo ahitra manimba voly.

Trano lehibe iray miloko fotsy, misy varavarankely miaraka amin'ny fitaratra. Fandraisana irony lanonana irony na ihany koa hotely fandraisam-bahiny. Lavarangana fotsifotsy, madio, ary ngeza.

Sary tanàna Ambohijatovo, fiara fitateram-bahoaka iray fiara maro hafa miloko mainty. Takela-by lehibe iray maneho ny dokam-barotra ny vatomamy manafana ny fifandraisantsika malagasy.

Boky enina misy soratra : "vato namelan-kafatra, Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, Synodamparintany Antananarivo antsinanana, faritra avaratra Andohalo, FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo".

Fitaovana kely iray antsoina hoe marotoa mipetraka amin'ny tany fampiasa rehefa hamantsika fantsika toy ny amin'ny seza, amin'ny latabatra ary toy izay ihany koa rehefa hanongotra azy ireo ampiasaina ihany koa izy io rehefa hamantsika zavatra amin'ny rindrina ohatra sary

Peratra volamena anankiroa, ny iray misy vatony fotsy, ao anaty trano fasiana azy, natokana ho an'ireo mpifamofo na ihany koa ireo miomana ho amin'ny fanambadiana na ny fanamasinan-tokatrano.

Harona maromaro vita gasy : misy lokomena, manga, mipentina mavokely ; ao anatiny ahitana ireo fitaovana sy kojakoja fampiasa ny vehivavy toy ny fihogo ary misy sotro ihany koa.

Trano fisakafoanana anatina efitra madio sy milamina miloko fotsy. Seza enina, latabatra iray misy lambany miloko mena, koveta maitso, vilia, kaopy, vilia baolina.

Eny an-tsena ramatoa iray mivarotra sakamalao, tamotamo, sakay, dipoavatra ary karazana anana maro.

Fanalana ahi-dratsy ampiasain'ny tantsaha rehefa mamboly vokatra eny an-tanimboly. Hita any andrenivohitra ihany koa izy io fa ny tena mampiasa azy dia ny any ambanivohitra. Rehefa mamboly sy mikarakara ny vokatra no tena ilana azy.

Voanio iray nozaraina roa natao tao anaty vilia jobo ; any amin'ny morontsiraka mafana ny tena ahitana azy io. Hampiasaina mba hanome hanitra ny sakafo, ny ranony kosa dia afaka atao rano fisotro.